Bibilii banaare la a kpɛ te be kõɔ poɔ ka kaŋa zaa maŋ ɔnnɔ a kõɔ ane o oraba kaŋa taaɛ booti ka kaŋa me taa orɔba buluu. Ka kaŋa vɔge le zupili kyɛ kaara. Ka ba be a kõɔ poɔ ka kaŋa zaa maŋ boɔ ka o ɔŋ a kõɔ ane o bone a wa yi ne

Nasapeɛle be la zie waa yaga yaga lɛ, dɔba ane pɔgeba, ka polisi dɔɔ bebe a vɔgele zupili pelaa ka kaŋa meŋ vɔgele zupil sɔgelaa kyɛ ka anasapelaa kaŋa gbi dumo ba mine nimtɔɔreŋ, ka kũũ daga a biŋ a zie ka nasapelaa a are dendeŋe ka o zukɔɔloŋ sigi a waa yaga lɛ. Ka kaŋ meŋeŋ nimkyaane.

Dɔɔ ane bibilii zeŋɛɛ la. A bie kaŋa bas u kparoo kyɛ are furfur o nimie, a yuo o noɔre. Ka ba mine meŋ zeŋ teŋɛ, a kaara boŋkaŋ a dɔɔ naŋ e ko waa kyaraa kyaraa lɛ ko dɔɔ teŋɛ a zeŋ kaara. Kyɛ ka kolee ane kõɔ biŋ.

Pͻgebͻ ane dͻbͻ la are a waa yage lԑ. A biŋ talakpomo ane orͻba, ka ba ͻnnͻ kõͻ. A pͻge kaŋa seԑgԑԑ wagyԑ kyԑ ka lͻzeԑ a biŋ a be. Ka kaŋa meŋ tuo a kõͻ ane orͻba a kyԑnԑ kyԑ ka bibile kaŋa meŋ bebe a pԑgele seleba a be.

Bibilii la do te zeŋ kuruu beŋkaŋa zu. Dɔɔbilii la ba zaa, ka ba su kparetɛɛtɛɛ, ka kaŋa de o nu a lere o gbɛɛ. Ka kaŋa meŋ de o nu a kyɔgele o toori sɛŋ kyɛ leɛ kaara o tasobɔ. Ka kaŋa meŋ ka boma biŋ ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka ba leɛ kaara taa!

Pͻgebͻ la are a su kpare naŋ e zeere zeere. A de bombuluu a gyere ba kͻkͻԑ, kyԑ nyͻge taa nuuri a zԑge a nuuri ka a do. Ka ka eԑ soola panaal a biŋ ba sensogelinsogͻ.